Amesiwo me le nɔnɔme nyuie me wo le afɔ bɔlu ƒom, amewo nɔ wo kpɔ eye wo nɔ bɔlu a ƒom. Wo timu eve ye nɔ anyi eye wo le wo ƒe gãkpo wo ɖe asi ha fi nɔ bɔlu la ƒom.

Anyinɔxɔme yi ke zikpui, suɖui, seƒoƒo vovovowo le eze kple nu vovovowo me. Agbalẽ xexlẽwo li eye kplɔ̃ hã nɔ anyi, dzosisi kple nɔnɔmetata aɖewo nɔ gli ŋu.

Nyɔnua va ƒuta fi si woɖena lã le eye wòlé ƒumelã aɖe ɖe asi. Ŋutsuvi eve siwo yi ƒua dzi la nɔ emegbe. Kusiwo kple gbadzɛwo kple ŋulawo nɔ egbɔ.

Yevuwo sɔŋ nɔ mɔzɔzɔme. Ɖewo nɔ dze ɖom, ɖewo nɔ woƒe kaƒomɔawo dzi kpɔm. Ɖewo ɖo fli eye ɖewo nɔ zɔzɔm. ɖewo ɖɔ nuwo ɖe ta. Ɖeviwo nɔ wo si kple nu vovoawo.

Anyinɔxɔmea, zikpi li. Suɖiwo nɔ zikpia me. Nɔnɔmetata aɖe nɔ glia ŋuti. Seƒoƒowo nɔ akpa ɖeka le eze me. Eye ekplɔ̃la le yie gbalẽxexlẽwo le edzi.

Keteke kple trafik dzrolowo, amawo lé woƒe bagiviwo ɖe asi, ɖewo nɔ dze ɖom eye ɖewo nye nyɔnuwo, ɖewo nye ŋutsu tsitysiwo eye wonɔ didim be yewoatso mɔ la me.